Inganiaafu ili khu syisaala sha green, ili mu colour imbesemu, ili mu colour iya nabinzali, ili mu colour iwaanga, mu colour imaali.

Tsi tinga tsili tsibili, inyuma ili bisaala, iburangisi ili binyaasi bya green.

Carrot ali murangi iya nabinzali ,pilipili ali murangi iye green ,pilipili ali murangi imbesemu ,susuuti ali muranji iya nabinzali

Basetsa bali ango ni babana ukundi ali musaati iwanga wasutile lutangati ni umwana ukundi ali mushiteteyi sha pink ni shimali basutile kamakhono mungakyi.

Kameetsi kalimo ilangi inya nabizali kalimo ilangi imali kalimo ilangi bubesemu.

Tsinzu tsili tsigaali khundulo khuli lunjinji khukari khwenzu khuli lumako lwa'green bimuli bya'green ni'bimaali ni blue bili ...

Ba bandu, ba bandu Inzu, tsi pikipiki, kyimisaala kyili mu lugudo ni nayu kamakhono wa'ambile khusawu musawu wagatile kamakhono kewe.

Kamato kali khu shisawa, kali blue lu ni bi wanga ni i mbwa ni bimali.